Ibarabara rya kaburimbi ariko ni ruguru aha, n'imodoka ya leta iriko irarengana, imodoka bayita hilux zazindi baha abatware ba musitanteri n'abandi, kugira baze baragenda genda bagenda kuraba ibibazo vyaba nyagihugu muma karitye n'iruguru nyene, urabona n'inzu urabona yuko ari ruguru aho hantu, n'ibarabara n'ikaburimbi itameze neza n'izi ruguru, sinibaza ko ari mugisagara.

Amazi manini yagutse, twovuga ko ari ikiyaga canke inyanja ,harimwo rero abarovyi babiri bari mubwato bumwe nubwo bakoresha iyo bariko bararoba, harimwo n'ibikoresho bakoresha bariko bararoba, harimwo n' ingashi bakoresha bariko barasoza ubwo bwato bwabo .Bambaye inkofero kugirango birinde imbeho aba rero n'abarovyi baba bajejwe kuroba amafi muri iyi nyanja canke ikiyaga.

Umuntu w'umugabo yambaye ishati , afise inzoka nini mu ntoke iyo nzoka niyo mu bwoko bw'imamba, rero iyi nzoka n'inzoka nayo iryana ahubwo uyu mugabo sinzi ukuntu yayiteruye ashobora kubayarayihaye umuti.

Utu dutoki rero n'udutoki tugufi dukunda kuba ahantu hari ibiti, ariko nyene urabona nubundi n'umurima urimwo n'ibiharage, harimwo igiti kimwe c'umwubati, hari n'ibiti rero biyikikuje, biri kure na kure, tuno dutoki iyo tweze twera utuntu tugufi, twera udutoki tugufi, nyene n'ibitoki bikunda kwibera ahantu hameze nko mwishaba hari n'ibindi biti.

Izi n'inkuka aha ni kunkuka y'ikiyaga hamwe abantu basohokera bakagenda kuruhukira bakagenda gufata umuyanga uva mu mazi nk'akarorero nko kuri Tanganyika rero niyi ninkuka imwe munkuka ziba zigereye amazi yandi nubwo atoba ari Tanganyika nahandi hose.

Umuntu ariko aragaburira inka ziwe inka ziwe zibiri inka zamahembe atari izakijambere . ariko nyene ariko arazigaburirira muhira ntiyazitwaye mumusozi aragenda akaha ivyatsi akazizanira muhira akazana n'amazi akazisukira hariho ubwato zikoresha mu kunywa amazi ahantu rero ziri nahantu hari ibitoke hari nuruzitiro munzu nyene yamatafari

Iyi modoka ihagaze mu murima, iraza gusubira inyuma gute? Harimwo ibarabara hagati, hagati y'umurima wahoze aruw' ibigori ariko hahagazemwo akamodoka, akamodoka gahagaze ntanubwo gahagaze gatumbereye mw' ibarabara neza, hanyuma harimwo n'ibindi biti mwene vyabindi biba ahantu hari amazi.

Aha rero ni mu rugo rw’umuntu, hirya urabonayo inzu hakaba hatewemwo ikigazi, ikigazi gitoshe cane gifise amababi y’icatsi kibisi aba yarateye rero kugira ngo aho hantu hase neza, hase nk’icatsi kibisi , gikore n’igitutu.

Umurima w'ibigori n'akayira karimwo imbaho. Twovuga yuko bashatse kugira ngo izo mbaho barambitse hasi kugira ngo abariko bava ku ruhande rwo haruguru bishobore kuborohera kuja ku ruhande rwo hepfo. Uriya murima urimwo ibigori. Ariko wegeje amaso hirya urabonayo ibindi biti bimeze n'ibigazi. Aha hantu hariho akantu kameze n'urufunzo.

Igikumba cibiti ibiti birebire bakoresha cane cane mukubaka harimo imisederi, iyo cane cane aba ari imisediri. Ibi biti rero bikaba biterwa kumurongo hanyuma kikazovamo igikumba uwubiteye akazoza aragurisha abaza kubikoresha mukubaka nibindi ariko cane cane babikoresha iyo bariko barubaka nokubaza imbaho.

Iyi n'imisozi rero miremire ariko abantu bashobora kubamwo kuko harimwo inzu, harimwo inzu mu misozi nyene no hejuru hariho ahantu hari imyotsi hakurya hariya abantu barabayo ari benshi, kubera urinze ubona imyotsi haba hariyo abantu bacanye, ariko n'inzu ziraboneka, aha rero bararagirayo n'inka ariko baranaharima kuko harimwo imirima, harimwo ahantu barimye aho guteragira ibiharage n'ibindi.

Ubworozi bw'inka, ubworozi bw'inka bwakijambere, izo bazita frizone. Aha rero nukubworozi bwakijambere aho nahoziba, urabona imbere yaho zashize imitwe niho bazishirira ivyo zirya. Urabona ikintu kiriko hejuru gitukura kimeze nkigitukura kimanitse wogira nibuye, uriya, kiriya numunyu irigata nivyunyunu nyene vyazo bizifasha kumererwa neza.

Uyu n'umugwi munini w'inyoni, inyoni ziba ahantu hari amazi, ku nzuzi no kubiyaga, aha rero izi ni nyoni zubwoko bwinshi, harimwo imisikina, izo bita imidihidihi, hamwe n'inyange, aha ni kukiyaga ca rwihinda niho zari ziri, hariho amazi hariho n'ibiti inyuma nyene ruguru ya rwihinda, aha rero nikuri rwihinda, n'umugwi w'inyoni ziba.

Ubwoko bwimboga zamachoux, nubwoko bwimboga zirimwa, rero aha baba bayasaruye bayazanye muhira canke se kwisoko, ayo rero namachoux yeze basaruye bakuye mumurima bajanye kwisoko canke se muhira.

Invubu ziri mu mazi. Izi ni invubu ziri mumazi imye irasamye ni invubu zine, ehh imye irasamye ziri mumazi biboneka ko ari amazi manini nk'inyanja canke se ikiyaga. Akarorero nk'iyaga ca Tanganyika, rero aha niho invubu ziba ni ibikoko biba mu mazi.

Ibarabara ryiza cane rya kaburimbi rifise n’ibiti kuruhande n’ubwoko amababi yahezeko kuruhande rw’iburyo amababi yarahezeko, kuruhande rwo haruguru amababi ariko hariko n’ibarabara ryiza cane nta n’umucagu urimwo bararikubura.

Ikinye rero n'Igishayote. N'Igishayote nikimwe muvyamwa Abantu bakoresha cane cane. Iki rero kikaba kizwi cane iyo bariko barakora amavuta yo gukora amaparufe yo kwitera iki rero bacita Igishayote.

Izi kandi nimvubu nizi nimvubu ziri kumazi zegeraniye hamwe zikunda kuba iyo ziriko zirota izuba zaduze zavuye mumazi zaduze kumusozi hafi yamazi ariko zikunda kuba ziri hamwe, ntiziryana ngo zipfe kurwana zikunda kuba ziri hamwe nyene zegeranye, imvubu niko bazita ziba mumazi.

N'ukuvuga mu mazi habamo ibikoko vyinshi, ariko iki ni kimwe nyene mu bikoko bibamo bikaze cane, n'ingona iba mu mazi izo si zibiri ahubwo ni imwe ico kindi ni igitutu, iri ku nkombe y’amazi habonetse igitutu cayo musi n’amabuye nyene ari hirya yayo ariko iyo n’ingona imwe yavuye mu mazi ija hakurya yayo gatoya.

Oya uyu muntu, uyu muntu afise ahantu heza hewe, uyu muntu afise ahantu heza. Urabona nigipangu ciwe ni heza yubatse ahantu heza, ninzu yubatse nayonyene ninziza ariko hano hantu nyene wogira yarahononye, igipangu kiragutse. Aha hepfo yinzu yiwe akwiye kuhubaka iyindi nzu, hirya naho afiseyo ibitoki, ariko hirya ashobora kuba atari ahiwiwe, afiseyo ibitoki, gusa niheza uwoharima nki mboga zoba ari nziza.

Inzu badandarizamwo imiti , imiti bapompa ibiterwa kugira ivyo biterwa ntibirware udukoko canke se birware izindi rwara zifata ibiterwa, niyo iri muriyinzu. Harimwo umuntu ayidandaza ubwo uyishatse uraza ubaza ubwoko ushaka, haba harimwo ubwoko bwinshi butandukanye nyuma yiyo hariho amacupa nimbere yaho hariho none ubu ubaza ubwoko ushaka akabuguha.

Iki n'ikiyaga kirimwo n'akazinga harimwo n'ibiti bitatu hagati binini binini; n'akandi kamwe kirabura, ariko hirya nyene hariyo akazinga gatoya, iki n'ikiyaga haba hagiye nk'ibintu bitandukanye amazi aba yaraduze agahitana nk'ibiti, ivyo biti rero bigaca bigumamwo nivyo vyivyo bitatu uriko urabona; n'akariya kazinga, n'ubutaka, n'isi iba yaravuye ku nkombe y'ikiyaga ikagendamwo hagati mu kiyaga.

Aha ni m’urufunzo. ubwo n’ubwoko bw’inyoni biba m’urufunzo n’ivyatsi bikunda kumera hafi y’uruzi canke ikiyaga ,izo nyoni harimwo imisikina ,imisambi, n’ubwoko bwishi harimwo n’inyoni nyene zikunda imisiba hamwe n’udufi dutoduto zibera ku mazi.

Ubwo ni ubwoko bumwe bw'umuti wo kurinda cane cane imboga kugirango amababi yazo ntiyicwe n'udukoko, ntiyononekare . Rero uyu ni umuti bakoresha mu gupompa imboga n'ibindi biterwa, ariko na cane cane imboga iyo bariko barazirinda yuko amababi yononekare kubera udukoko.

Uburimyi bwikawa, aha rero nuburimyi bwikawa uyu mugabo ubona yarariko ara pompa ikawa kugira ngo umuti wice udukoko tuba twaje kurya amababi yikawa aha kiriho nigipimo cikawa, nukuvuga iyo baba bavuze igipimo cikawa baba bavuze umurima wikawa muri rusange, aha rero ari mumurima wikawa ariko arazitaho azipompa umuti kugira yice udukoko.

Aya magunira yera, n'amagunira menshi, rero n'amagunira atwaye umwavu w'ikizungu, ibiro igihumbi n'amajana atatu nyene buri igunira rimwe rimwe, uyu n'umwavu wa kizungu bakoresha iyo bariko bararima mugufumbira ibiterwa, bawita ureya n'ubwoko bumwe bwariya mafumbire.

Abo bantu babiri rero ibintu bariko barakora, ibintu bariko barakora nivyo bita gupompa baba bariko bica udukoko tuba turi kubiterwa aho bariko papompa Ibigori urabonako ari ibigori bikiri bitiya hariho udukoko rero tuza tukica ibigori tukabirya ku mababi rero aba baba bariko baravomera kugira utwo dukoko dupfe ibigori bishobore gukura neza imbere hariya urabona ko ari umusozi hagati guca harimwo abandi bantu aba rero baba bariko baravomera Ibigori.

Amagunira atanu y'umwavu wakijambere. Aho uwo mwavu bawita LAT. Nubwoko bw'umwavu nyene wakijambere bakoresha iyo bariko bararima. Iyo bariko bararima bakoresha nyene kugira ngo bafumbire ibirimwa baba barimye.

Murufunzo barimye umuceri. Umuceri rero iyo utarakura nimba uwuzi umeze gutya, urabona bariko bara wupompa gusa musi haba harimwo namazi nyene makeya yokugira awuvomere ntiwume, uwo rero umuceri ni umuceri uri murufunzo bariko barawuvomera nimuto nturakora.

Aha hantu, aha ni ahantu bororera ifi vya kijambere nyene, uza urashira ifi ibintu zirya. Ziba zororewe nka hano nyene hanyuma hakagera igihe co kugiriki, co kuja kuraba izakuze ukazikuramwo ukazijana kwisoko, izindi ukazirya. Aha rero ni aho bororera ifi.

Aha nikwisoko ry'ifi, aha ni kwisoko ry'ifi, hariho ifi badandaje nahandi bazishira kugira ntizononekare, haba hameze nka firigo hariho udu plastike twera tumeze nkamabassin, ariko si amabassin, rero hari abantu babarovyi baba bazizanyeho baka ziterekaho kugira abantu bazishaka baze kuzigura zitarapfa, zitaboze zikimeze neza haba hameze nka firigo.

Izi n'inyama z'ifi ziri kumwe n'itomati; ziri kumwe n'umususa, zikaba ziri kumwe kandi na mandarena, inyama z'ifi, ifi ya yindi ndende bita ngo ni mare, ziri muri barafu rero kugira ngo zigume zikanye ntizihave zononekara.

Izi inye ni nyama zifi bashize mwibarafu. Hanyuma utu turi kuruhande tumeze nkindimu, sindimu ahubwo nimicungwe nyene bashizeho, hanyuma utu twera nibarafu kugira ngo izi nyama ntizononekare, bashizeho na seleri hejuru. Izi nyama zikunda guturuka kwifi bita salomoni.

Amazi yagiyemwo umusozi, ukajamwo hagati mumazi bavyita inzinga. Inzinga rero ni umusozi uri mumazi uba waravuye imusozi ukinjira mumazi, kubera amazi nyene aba yinjiye umusozi akawukata, akawukeba ukinjira mumazi nivyo bita inzinga. Iryo rero ninzinga nukuvuga riri mukiyaga hagati.

Kucambu. Aha ni kucambu aho bazana amafi bahejeje kuyaroba urabona ubwato bungahe butatu , ibiti bifashisha bariko bararoba nyene bakoresha, hariho namabuye hano kuruhande nyene aho baba baranikiye umpuzu zabo iyo zakanye bariko bararoba , rero namazi biboneka ko ari nkikiyaga canke se inyanja ni manini hameze nko kuri tanganyika.

Iki giti rero kikiri gitoya ubona urabona ko ari ibintu bikuze ari Ibiti bibiri, n'igiti n'ipera rikiri ritoya ipera nyene urabona kirya giti c'ipera iyo kitarakura kiba kimeze gucya iki rero n'igiti c'ipera kiba kizokura kikama Amapera.

Eh iki iyi ni isindimwa ni ahantu bashobora kurima, hirya hirya urabona urugu, hariyo n'ibiti hirya hariya, rero ukomeje ukaraba imbere hariya ukegera imbere naho baraharima. Aho naho hameze nk'uruzitiro bashobora kuba bororeramwo nk'inka, gusa nyene urabona iyi ni isindimwa urabona hasa na neza.

Iki nigiti rero cumusederi, nibiti vyumusederi, aha ni mukumba cibiti vyumusederi ni mwishamba harimwo ibiti vyumusederi vyegeranye. Igiti rero kimwe caguyeko inyoni, inyoni ifise umurizo muremure, iyi nyoni bayita umusure iba ifise umurizo muremure ikagira nagasunzu, kumutwe bayita umusure.

Aha'nya mangana haruguru, bari baraharimye ibigori, harirya hepfo bariko barasubiramwo kuharima sinzi ikintu bashaka kuzohatera ariko harimye, noneho harimye muri bwaburyo bwokumurongo, bashobora kuhatera imboga nubwo mbona hirya hari ibiti vyimikaratusi sinzi yuko bobona amazi yokuvomera zino mboga. Ariko bazoharima bashobora kuharima nibigori nubundi canke ibiharage.

Umugabo yambaye, uwomugabo yambaye umupira w’umuhondo ayoboye inka zibiri harimwo imwe nkuru n’akandi gatoya k’akanyana imbere rero y’izo nka hariyo uyundi muntu afise indobo n’umupira utukura n’ipantaro yirabura ahahantu rero aba bari bavuye kuragira baca ahantu havuye amasaka ni mu ishamba nyene yaravuye kuragira

Igikumba, iki nigikumba cibiti vyimikaratusi, ibiti bakoresha bubaka, bacana nkikwi, babikoresha ibintu vyinshi. Rero iki nigikumba cavyo, numuntu aba yaragiye agatera ishamba nyene yivyo biti kugira bizokore ibintu bigiye bitandukanye, ivyo biti rero vyose hamwe bavyita imikaratusi, iryo aba ari shamba bateye ryigikumba.

Ico n'igiti rero ca gereveriyo, kiriko kiramera ariko impande yaco hariho n'igiti c'ivoka kikiri gitoya, inyuma rero yavyo hariho igitoke hariho n'ibigori vyumye, ibiti vy'ibigori vyumye, ibiti bakuyeko nyene ibigori, nukuvuga n'umurima w'ibigori hirya y'igiti ca gereveriyo kiri gitoya, hamwe n'igiti c'ivoka.

Umurima wibirayi bikiri bibisi bitarera nyene babiteye hafi yamazu no hafi yibiti vyimikaratusi . Hagati rero mumurima harimo amabuye ibi birayi mbona bidasa neza gose . bishoboka ko batabishizemo umuti numwavu wa engeri uriya wikizungu kugirango bishobore gusa neza

Barwita urusera uru rero nigiterwa batera hanyuma bakaja kugisarura bakagikoresha, bariko bakora ikinyobwa, kimeze nkicayi ariko sicayi ni ikinyobwa kiba gitukura, kiba arikinyobwa kiryoshe ushatse wongeramwo isukari nkeya, ariko nyene nikinyobwa kiryoshe, hanyuma kuruhande hariho nibitoki.

Uwo n'umurima w'intore. Uyu n'umurima w'intore ariko ntizirera ariko haravanzemwo n'ibindi biti n'ibindi vyatsi haba harimwo n'igiti kinini hagati. Ariko Umurima kugera hariya hirya nyinshi n'intore nyene zikiri ntoya zitarera. Harimwo uwitegereje neza urabonamwo ni, harimwo n'ibirayi, harimwo n'ibiti bikeya vy'ibirayi.

Iyi n'isi ndimwa bakuyemwo ibigori urabona vyagiye bicika aha bakuyemwo ibigori nabo barima kijambere bigenda bitonze umurongo hariho umuntu ari hirya uri mukugera kwabiriya biti rero harya ari niho rero ubona neza yuko bakuye ibigori ni ibigori vyumye ni amababi yibigori yamaze kwuma

Iki gitio nico bateye, ariko ikiracari igitoya ntikirakura abacica umusave ibi n'umusava ikirimutoya bariawuteye, ariko nturakura ahantu riya bawuteye mwsamba ni mwishambo ari ko ntavwa ari ishamba nkaririya si ishamba nk'aya mashambo manini ni agashamba nyene ubona yuko niubundi hameze nk'ahantu baboba basanzwe barima n'isi iyahurabona ninziza wo arima batweretserere igice gitoya, ariko ahani mwishamba.

Ico giti cunamiye mwibarabara, n'igiti kigira amababi menshi kuko coco gishobora kumara umwaka wose gifise amababi nyene biba muri mediterane cane mugice ca mediteranne, hejuru rero harimwo n'icari inyoni yararitsemwo cunamiye ahantu nyene mwibarabara ico giti gifise amababi ahora asa n'urwatsi rubisi nubwo hoba muci.

Aha rero nimwene hamwe baba bararimye kumurongo, hari kumurongo hagenda hari kumurongo. Ariko aha ntibaherutse kuharima, hariho amababi yibigori biboneka ko bashobora kuba barigeze kuharima ibigori, ariko ibisigaye urabona ko haratonze ivyatsi. Bararimye basarura ivyo bakuyemwo ntibongera kuharima, bararindiriye habanze hasubirane bazobone kuharima hameze neza.

Itunda ndamu, iyi bayita tunda ndamu, ikaba ari igiterwa kikiri mumurima irageze kuba boyamura bakayitwara muhira canke se mwisoko ariko iyi ntibarayikurayo, izi zose rero bazita tunda ndamu iki nigiti cazo ziriko, iyo bayikuyeho ivayo amazi, iyo wayisatuye ivamwo amazi atukura ikaba ifasha rero mukwongera amaraso mumubiri.

Ico rero ni igiti civoka aci cane amavoka, ariko ateze amavoka aracari matoya bana, ariko ari menshi, ariko ntiyeze aracari mato cane si amavoka wogenduka amanora akaja ku gutarika ara cari matoya cane ico rire nigiti civoka muri rusange.

Uburimyi ukoresheje isuka. Ubu n'uburimyi ukoresheje isuka abantu babiri bafise n'amasuka bariko bararima, ahantu haduga ahatewe n'indirima ivyo barimye vyotemba bikaja hasi rero urabona ahantu hahanamye hameze nk'umusozi bariko bararima ahantu hari n'ibitoke bigufi bigufi.

Impene zose, izi mpene zose uko ari zine baba bazi ziritse zose ziziritse, baba bazi ziritse kumigozi kugira zirye ivyatsi vyegereye ngaho hantu bazi ziritse. Naho rero zitariko zirarya nico baba bazitwariyeyo, ahubwo birashika bakaba bazi ziritse ahantu hari ivyatsi zitakunda, ntiziriko zirarya.

Ibiraya basaruye bikiri mumurima batarashira mu magunira ngo babitahane, nukuvuga bagiye barima babisarura bagenda babirundarunda mu murima ahantu hameze nk’aho harimye aho baba bagiye babikura haba hamez nk’aharimye ivyo n’ibiraya basoromye vyeze basigaje kuzana imifuko bakabishiramwo bakabishira mu magunira bakabitwa muhira canke mu masoko.

Ubwoko bw'iteke ritukura ritukura inyuma, ubu n'ubwoko bw'iteke ritukura inyuma, rimwe rero rirasatuyemwo kabiri riciyemwo ibice bibiri, irindi rimwe ntirisatuye, iri rero n'iteke ridahase ntibaba bararikurako ibishishwa kugira ngo, iri ntiwo, ntiwoca uriteka kiritse washatse kuritekana n'ibishishwa, iri rero baryitwa iteke.

Aha rero uyu akaba ar'umurimyi w'ikawa. Ikawa ikaba yariko yaramaze kuzinoga yaravuye kubiti gusa ahoho hirya yiw, urabona umugabo yambaye Ishati y'irabura n'inkofero yera, afise n'urutaro ariko aragosora ,ibirero ariko aragosora ,n'ikawa zeze aba yanoze zavuye ngaho kw'ikawa urabona hirya yiwe kirya n'igipimo c'ikawa.

Ico nicayi, ico nicayi, nuburimyi bwicayi nyene, babu, bazirimira, Icayi bakirimira ahantu hameze nkumusozi nuwundi inyuma yumurima hariyo ibiti vyimikaratusi, nyene numusozi urumva bariko barasarura icayi uko bari babiri, bahetse nutu fuko twogushiramwo ico basaruye.

Ivoka yeze, ihiye, igeze kuribwa, bayisatuye rero, igice kimwe nitwomenya yuko cariwe canke kitariwe, ariko n'ivoka imwe n'igice, imwe iracari yose iyindi irasatuye n'ikibuto kirimwo hagati, ikindi gice rero ubwo cariwe, iyo n'ivoka rero yeze bataritse igasha hageze kwiribwa.

Umugabo numugore bariko bita kumurima wabo wibirayi. Aha rero bakaba bariko bita kumurima wibirayi babagara batorera kugira ngo batandukanye ibirayi hamwe nivyasi. Ibi rero mubona bunamyemwo nibirayi bariko baratorera, umurima wibirayi nuko uba umeze.

Aha rero ni zanzu barimiramwo imboga, aha barimiramwo imboga nutundi tuntu nyene dutandukanye, ariko cane came imboga, harimwo umuntu rero ariko arita kumboga akuramwo utwatsi yongeramwo umwavu. harimwo umugabo yambaye ishati yera iriko uturongo twirabura iriko aga senglet hejuru kariko uturongo twirabura, harimwo nakantu kameze nkicapa, aha rero baharimira imboga.

Ubu nubwoko wibiraya bitukura, bari bahejeje gusoroma biri mumurima nyene, hasi aho naho bari babikuye, aho nyene niho bari babikuye, niho bari bagiheza kubisoroma nyene basigaje kuza kubitora, bakabishira mwigunira, bakabitanga kubirya bakabigurisha canke se kubikoresha icarico cose, gusa nyene bireze ibi biraya kuba wabikoresha icarico cose.

Aya rero namavoka ari kugiti cayo amavoka yeze womanura ukaja gutarika agasha, ukayarya canke ukayagurisha. Aya rero aba ari kugiti abantu baba bayazi ari kwisoko canke ari muhira, aha aba ari kugiti areze namababi yigiti araboneka, namavoka ari kugiti cayo yeze.

Ahantu badandariza ibirayi novuga ko ari soko ry'ibirayi biba vyeze abamaze kueza ibirayi bakazana kw'isoko ahantu hamwe babarateguriye kubigurishiriza ahariho nho babidandariza ibirayi ibi vyose n'ibirayi bahadandariza harimo n'umwe, ariko arabidandaza hariho amazu ba abarinda kugira ngo izubantiribiki mu gihe, ariko baradandaza ivyo biraye ivyabo.

Ibijumbu bitukura: Ibi ni ibijumbu, ubu ni ubwoko bw'ibijumbu baba basaruye nyene babizanye babikuye mu murima. Ibi rero ushobora kubidandaza, ushobora kubiteka. Aha nyene uba wabigejeje muhira ushobora kubikoresha ico ushatse cose. Ibi ni ibijumbu vyeze nyene muri make.

Iyi ni voka ihiye yeze igeze kuribwa bataritse imeze neza iteguwe igeze kuribwa, iyi rero ni haba hasigaye ko iyo batonoye baciyemwo ibice bitanu hageze kuyiterura ukayishira ku kumfungurwa canke ukayirya uko nyene, iyi haba hageze kwiribwa ni voka igeze kuribwa.

Aha'nye rero iri gari rigiye gutwara ririya gunira ririmwo ibintu. Iriya gunira rero uzi ikintu gishobora kuba kirimwo, gishobora kuba irimwo ibiraya, canke amateke. Ntigifunduye ndabe ibintu birimwo, ariko hariyo nabantu bataboneka neza, umu mama aboneka ikirenge hamwe nigitenge, nirigari rero haza kuza umuntu wokuritwara atwaye iriya mifuko, arya magunira aragenda kuriya gare vyanka vyakunda.

Abatazi ico giti rero, ico giti ni igiti bita mwarobayini. Niko bacita mu Kirundi, urumva ni izina bitije mu Giswahili. Hanyuma rero kigaba gikora ibintu vyinshi. Ayo mababi yaco arakora umuti, arakora nk'umuti. Kandi nizo mbuto zaco nazo zirakora nk'umuti nyene w'ibintu bitandukanye. Ni igiti rero gifise akamaro cane ku buzima bw'abantu.

Abarimyi bari mumurima bariko bararima ahantu, nubwo twovyita nko gusiza ahantu, kugira bateragire ibiharage canke se bahateragire ibindi bintu, nki vyema canke se ibigori, abo bantu rero bariko barabikoresha amasuka bwaburyo bwakera atari ubwa kijambere atari buriya bwo gukoresha ama machine, bariko barabikora nkuko babikora kera nama suka.

Uwo bawita Umususa weze, baba bawukuye kuruyuzi, bawuzanye bavuye kuwusarura uwo baba basigaje kuwuteka canke kuwukoresha ikindi kintu cose mubintu vyose basanzwe bayikoresha, uwo bawita umususa ushobora kuwuteka, ushobora kuwuha inka canke ikindi kintu nyene umususa ukora Ibintu vyinshi uwo rero ureze kuba wokora ivyarivyo vyose.

Imyumbati rero yeze basaruye, basigaje kuyikoresha ico ijejwe gukora nuku ibimenze. Iyi nimyumbati nimba ari imiribwa nukuyitonora bakayiteka. Nimba atari imiribwa, nukuyitonora bakayanika, bakazakoramwo ubugari bw’imyumbati. Ibi nyene nyuma yuko bagiye yumye baraja gusyesha bagakoramwo ubugari bw’imyumbati, nuko imyumbati basaruye ikiri mibisi ibimenze.

Umudandaza w'ibiraya, umudandaza w'ibiraya, aha ni kw'isoko badandaza ho ibintu bitandukanye, uwu mugore rero akaba yariko andandaza ibiraya, arafise n'umunzane, umunzane hariko ibase, iyo base rero niyo bifashisha bariko barapima ibiro umuntu aje kugura ashaka, ariko hirya hariy' umususa n'ibindi bidandazwa bindi, aha rero ni kw'isoko babindandarizako.

Uyu mudame rero ari mumurima w'ibigori, umurima w'ibigori bikiri bibisi, vyabindi biba bigeze kuba wovyaha, ukaja kuvyotsa, ikigori kimwe kiri impande yiwe mukuboko kwiburyo wiwe n'ikigori yashe, yagishishuye, rero ikigori cavuyemwo agifise muntoki mukuboko kubumoso kwiwe, ukuboko kwibubamfu niho hari ikigori yashe kwa kiriya kigori.

Inkoko y'amabara ibundikiriye imiswi yayo mu cari, iki cari rero, aho ibundikiriye imiswi yayo niho iba yarataye n'amagi yavuyemwo iyo miswi, iragenda ikazana ivyatsi ikubaka icari igatamwo amagi ikayabundikira hanyuma akavamwo imiswi, rero iba yayibundikiriye kugira ngo imbeho ntiyice nko mu gihe c'imbeho canke mugihe c'imbeho.

Nimwisoko aha nimwisoko bandadariza ibiharage, ubwishaza, buriya nubushaza buri mumufuko, buriya ubona busa nkicatsi kibisi. Hariyo n'ibigori hariyo n'indimu, nohirya hariyo amavuta, amakoto, hariho n'amashu. ahahantu wohabona ibintu vyose, woharonka ibintu ivyo ushaka vyimboga nibiharage nibintu vyose vy'intete. Hariho numuntu abidandaje uramubona nawe.

Bavyita gutorera , gukura ivyatsi mumuceri canke se mubindi biterwa bino bimera ugakuramwo ivyatsi ugasigaza ibiterwa kugirango bibashe kwisangiza ibintu biri mwivu wateyemo . Aba rero bariko baratorera umuceri aha nimurufunzo bariko baratorera umuceri abantu bane bari kugikorwa co gutorera umuceri .

Uyu rero numu rimyi ariko arasarura ubwoko bwimboga twokwita kwo ari pwavro, harimwo iziba zara tukuye nizindi zitaratukura ariko aba ariko aranavomera. Uyu murima wimboga uba wegereye kumuhana kugira abashe kworosha uburyo bwo bwokurya, bwokworosha imirire.

Abantu icenda bariko barasarura ibigori . Umwe afise ikigori umuntu wumudamu yambaye igitambara afise ikigori muntoke ahagaze imbere uwundi umwe aranunamye ariko atora ikigori hari nuwundi yamabaye akagofero bari mumurima wibigori nyene ibigori bireze kuko biranumye.

Igiti c'umwembe kiriko imyembe mibisi itarera, imyembe ikiri mitoto; n'amababi aracari matoto, imyembe rero iy'itarasha ngo baje kuyaha canke se kuyimanura iba imeze gucya nyene, ib'ikiri ku giti nubwo umutumba utawubona ariko iki n'igiti c'umwembe kiriko imyembe ikiri mibisi itarasha, muri make ntirera.

Abo bantu benshi rero urabona n'abantu benshi, sinzi ko noshobora no kubaharura. Ariko hariho n'abandi babiri bari m'umurima w'ibiraya. Abo n'abantu iri ni nk'ishirahamwe. Hirya hariho inzu, hariho n'ibiti gusa nyene ndiko ndabona bitegereza uwo murima w'ibiraya, rishobora kuba ar'ishirahamwe ryarimye ivyo biraya, abantu babiri bahagaze hagati mu birayi abandi bari imbere y'uwu murima w'ibiraya ahantu hari akayira, bariko baraba kubiraya.

Imbata inzoba zita imbati n imbati indwi ziri mu rugo rw'umuntu ahantu hasi inyeneze aho zisanzwe ziba zigendagenda ni zimwe reri mu bwoko bw'ibintu biguruka na zo zitamaginka kuriyako inkoko batungamuhira barazitunga nyene zikagwira zigatamagi zigira amasake zikagira rero n'izitamagi.

Ubwo nubwoko bwiharage rero vyirabura navyo nyene nibiharage nyene nubwoko bwibiharage, ariko vyo biba vyirabura, hanyuma utwo tuntu ubonako twera nakantu harya nyene iyo wateye igiharage kariya kantu kera niko kavamwo ariya mababi kimaze kuba umugondoro nyene kugira kije kuba umugondoro, ivyo biharage biraryoshe cane biragoye nokubona kubera bibamwo nyene intugamubiri nyishi.

Ubu n’ubwoko bw’ibiharage butandukanye. Harimwo vya muremberwa, n’ubwoko bw’intete nyene zishaka kumera nk’ibiharage kuko harimwo ibiharage, ubwoko nka butatu bw’ibiharage. Hakaba harimwo n’izindi ntete zimez nk’ibiharage ziva ku bintu barima mu bipimo vy’ikawa. Rero bagiye babishira no ku nkoko zine bagenda bashirako ubwoko bune butandukanye bwabwo.

Amasaka akiri mu murima baranayasasiye ntaragera kwera, ayo rero aracari mabisi, ayo inyoni ziyakarira kubi. Ni amasaka inyoni zishobora kurwako zikayarya canke se nk'inka ihageze ayo mababi irayarya ikavyona. Ayo rero ni amasaka akiri mu murima atarera.

Ibi ni ibiharage bita muremberwa, bitukura. Iki iyo bagiteye kiratondera nko ku giti kikaduga hejuru. Iki rero kiranaryoshe iyo bagitetse ni mubwoko bw'ibiharage buryoshe gose. Ibi ni ibiharage basaruye batoranije nyene bimeze neza.

Umwohe ukiri mutoya, uyo numwohe ukiri mutoya, nturapfundurura ngo waguke, bawita umwohe, ncakese igihoke. nuwo murima harimwo imyohe myinshi ndabibona. Uyu rero uracari muto nturasambura ngo waguke gose.

Ehe ubu rero mubona ni bumwe m'ubwoko bw'ibiharage. Ibiharage bigira ubwoko bwinshi ubu rero ni bumwe mw'ubwoko bwavyo. Ibi b'Iharage akaba ari Ibiharage iyo ubiteye bigira umusaruro mwinshi bivamwo ibindi vyinshi. Ibi rero n'Ibiharage abantu basanzwe batera n'ubwo biboneka ahantu hake ariko navyo n'ubwoko bw'Ibiharage.

Aya n'amasaka, ubu n'ubwoko bw'amasaka atukura, aya n'amasaka atukura aba yareze baraya barayasaruye barayatwaye imuhira, aya n'amasaka rero ntibaba barayakura ku giti cayo, kuriya mutwe wayo, abakiri ku mutwe wayo nyene batarayakurako ngo abe intete ngo bayagosore, abakiri nyene ku mutwe wayo ariko barayatwaye muhira atakiri mu murima.

Kubatazi rero ivyema, ivyema bikiri mu murima bikimara gukura, bikimara kuva mw'ivu bigakura, vyavuye mw'isi ndimwa biriko birakura, kugira ngo bize vyere ni uko biba bimeze, ubu ni uburyo rero barimamwo ivyema canecane muri uganda niho babirima gutya kugeza igihe vyaviriyemwo biriya vyema bagenda bakarandura bagakuraho ziriya ntete turya.

Ivyema vyeze baranduye nuku biba bimeze ibi rero baba babiranduye gusa ntibaba barakurako biriya vyema aha biba bikiri kubiti vyavyo uko biba vyavuye mu kuzimu nyene bimeze baba barindiriye kubitobora bagakurako ivyema bari butahane bari bushire mu magunira bagatahana bakaja kwanikira kugira tuze tubitonore dukuremwo ziriya ntete dukenera mu buzima busanzwe mugukoramwo ifu noguhekenya.

amagunira yuzuye ibiharage y' ubwoko butandukanye vyirabura n' ibindi bitirabura cane nivyirabura cane biri mumagunira yera n' akantu ko kubipima karimwo kakuma hanyuma ibivyirabura cane igunira ryanditseko ariba harimwo n' akantu kanditseko cumi na kane hagati kw' igunira n' inzara z' intoke z' umuntu.

Ibi nibigori vyumye baba baranikiye, hanyuma rero kugira baze babivungure, bimwe baje kubitera ibindi baje kubisyesha bivemwo ifu. Ifu rero iba yavuyemwo bayikoresha ibintu bitandukanye, barayikoramwo ubugari bwibigori, barayikoramwo igikoma. Ibi rero nibigori vyumye, ibi birumye, bitandukanye nabirya baba bavuye gukura mumurima uyo mwanya.

Ibi bavyita imyohe canke se ibihoke, ariko ntibirera iyo vyeze ayo mashurwe yose aba yavuyeko aba yakorokeye hasi ivyo, ivyo biracari mu murima, n'ibiti nyene bikiri mu murima iyo vyeze amashurwe aba yakorokeye hasi. Ibi rero bavyita ibihoke bivamwo isose, babihinguramwo amavuta n'ibindi.

Uyumuntu yarahetse ibiharage avuye kurandura atarahura bitaruma neza yarabihetse kwigare. Ikaba rero yarimiganda y'ibiharage ibiri iri hejuru iboshe kugitebe c'igare, niyindi ibiri irimusi yaboshe ariko imbere yiwe hari hariho imodoka zibiri bari bakwiye kumutwaza bariya bo mumodoka.

Bazita isoya, izi zikora ifu nziza y'igikoma, ariko barazicumbamwo n'ubugari, ifu y'isoya barayicumbamwo n'ubugari, izo rero n'isoya ziba zitara ziba zitara baba batarazisyesha ngo havemwo ifu , isoya ndazizi cane emwe ziranavyibusha rero ababantu bejeje isoya nziza, ninziza cane ziravyibusha ninziza gose mbona ari nziza.

Amasaka ari mu murima rero. Aya masaka ari mumurima akiri mabisi atarera ariko nyene ubonako yegereje kwera. Uyu n'umurima w amasaka ufise amababi akiri matoto hejuru ivyo biriko niho hava za ntete zaya masaka tubona uyu rero n’ umurima w’ amasaka muri rusange .

Aha anye bahateye imboga, izi n’mboga bateye, izimboga nyene zisanzwe baranazivomera gusa nkubu ntamuntu ariko aravomera zisa neza gusa baba bamaze igihe bazivomera urabona kozisa neza gose ,umurima wose n’uwimboga gusa.

Uyu mugabo afise umupanga muntoke, afise umupanga muntoke yikoreye ibiharage bihambiriye mukirepe. Ikirepere aba arigunira ryaheze baragenda rero bagahambiramwo ibiharage aribwo bakibirandura, bagiheza kurandura uyo mwanya, inyuma yiwe hariho uwundi mugabo umwe ari ahantu ariko aramukurikira, rero urabihambiramwo ukikorera ukabitahana muhira ukaja kubihura bikavamwo intete zibiharage ziriya tubona dukoresha duteka.

Inka zorowe kijambere ziriko zirarya urubingo ni nyishi ariko batweretse zitatu izi n’inka rero za firizone haba harimwo izinkungu haba harimwo n'izifise uduhembe dutoduto .inka nkizi rero zirakamwa cane kubera ziba zariye urubingo ,urubingo ruri mu bishobora gutuma inka zikamwa.

Aharero nimukiraro cy'inka. Ni mukiraro cy'inka gusa iyo uriko urabona bafashe ninyana. Umwe arayifashe uyundi ariko arayitera urushinge. Uyu numuganga wiri tungwa ariko arayitera urushinge. Kandi uyumuganga rero nuwo wumugore. Ashobora kuba ariwe nawe yaje muri iriya modoka irihirya nyene yabaganga mwitungo. Bariko barayitera urushinge kwitako. n'inyana ikiri ntoya iranaziritse iri kukiziriko.

Umworozi w'inkwavu : Uwu yorora inkwavu, umugabo yambaye ishati n'inkofero ari ku bworozi bwiwe bw'inkwavu ariko arazigaburira. Ni munzu zazo, baba bazubakiye ahantu munzu, ahantu nyene zagenewe kuba. N'uyu rero nizo ariko aritaho. Nizo yoroye, ni umworozi w'inkwavu yambaye n'agafukamunwa ku kuboko.

Aha ni ku bworozi bw’inka hakaba hari umudamu ariko arategura umuti wo gupompa afise n’ipompo y’ubururu hari n’agasanduku kari impande yiwe ,gateretse ku matafari kuko n’ipombo iteretse impande yiwe hari n’umuti wo kuvanga mwo inyuma yiwe rero hari n’ikiraro c’inka hariho n’uwindi muntu ariko ara pompa hariho n’inka zirabura, hariho n’uyundi rero bibioneka ko ari umuganga yicaye impande yiwe.

Ingurube iriko ironsa ibibuguru vy'ingurube vyayo canke se ibibwana vyayo, ingurube rero igira amabere yayo atonze ku mirongo ibiri hasi no hejuru, aho rero hariho tumwe turi hejuru y'utundi, uturi musi tuba turiko twonka umurongo wo hasi, uturi hejuru twonko umurongo wo hejuru, iyi rero n'ingurube iriko ironsa abana bayo.

Aha n'umuntu, uyu n'umugabo rero yoroye ibintu vyiwe bitandukanye, arafise impene; arafise n'inkoko, inkoko ni nyinshi kandi n'inkoko za kirundi, arafise nah'ihene zirara, inzu ihene ziraramwo, arafise n'ibitoki inyuma yiwe hariya, (n'umu) n'umu papa nyene w'iruguru, ar'umugabo wiruguru aba yoroye ibintu vyose akeneye, inkoko nizo nyinshi hano hantu kurusha ihene.

Ubworozi bw'inka bwa kijambere bukurikirwa n'ibintu vyinshi haba hari inka, iyo n'inka hari n'urushinge bazitera n'urwo n'urushinge rero n'agacupa k'umuti hejuru, kavamwo umuti uja mu rushinge uba winjiza nyene mu nka, uko niko ubworozi bwa kijambere buba bumeze, uwo n'umuganga yambaye igants muntoke yarariko

Aha ni kumusozi ahantu baragira inka, hakaba hari inka imwe yaryamye biboneka ko iriko iraruhuka iba yarishije yahaze. Iryamye mu bwatsi harimwo udushurwe dusa n’umuhondo. Inka rero ikaba ifise ikibamba cera mumaso, no munda ndetse no kumaguru.

Ubu n'ubworozi bw'inkoko za kijambere baba bororeye ahantu hamwe ,hanyuma bakazizanira ivyo zirya ,amazi yo kunywa. Hanyuma rero izita amagi zikayata, iyo zimaze gukura bakaza bagakuramwo izo bagurisha bagenda gukuramwo inyama, hanyuma n'uwushatse iyo kw'ikenura muhira ayikura hano nyene akagenda akayibaga akayirya ;ubu rero n'ubworozi bw'inkoko.

Ubwororero bw'inkoko zakijambere, n'umuganga ariko arazitaho, ariko arazi vura azihereza n'ivyo zirya, harimwo utudobo ducuritse tuba turimwo amazi, tuba turimwo n'ibindi vyokurya vyazo nyene, rero niho zose bazihuriza zikaza zirata n'amagi bakaza bakayatora izo rero zirakuze zigeze nokuribwa.

Iyi ni ingurube, ingurube abantu baba boroye nyene, haba hageze yuko yonsa ibibuguru vyayo yavyaye. Kubera ifise amabere menshi, tumwe dutonda munsi utundi tugatonda hejuru yatwo. Ni ingurube rero iriko ironsa.

Aba bantu bambaye umwambaro ubaranga bari ahantu hororerwa inka, ibi ni ibiraro vy’inka. Aba rero ni aborozi baba barakoze ishirahamwe bakagira n’umwambaro ubaranga kugira ngo ubabone ubamenye. umwambaro uranga ishirahamwe ryabo, uba uriho ishirahamwe ry’aborozi bihurije hamwe bagakora ishirahamwe rimwe.

Iyi i n'inka y'ishuri, iyi ir'imbere n'inka y'ishuri hanyuma iriya ir'inyuma n'inka ivyara y'inyana, hanyuma iyi n'ishuri ivyo iba iriko irakora ku munwa n'ivyerekana ko ar'ishuri, inka nyene y'impfizi ishobora (kwi) kwimya inyana kugira ngo inyana igire amezi, izovyare.

Izi ni nyoni zikunda kugira hamwe, ni nyoni zikunda kugira hamwe bazita intaba, bazita intaba zigira hamwe ari nyinshi ahubwo ubuhoho sinzi n'impavu zahagaze ari nkeya, urabona ni n'indwi zonyene si nyinshi, ariko ubundi zikunda kugenda ari nyishi, zirira ahantu kumugozi biboneka ko ari umugozi zahagazeko, banikirako nkimpuzu mu murugo nyene.

Agakoko bita agashombavyuma. Aka nagakoko bita agashombavyuma karya inzoka, kakarya n'imbeba. Rero iyo kariko karagenda kariruka cane kagira nyene kariruka cane kakagira nama yeri meshi. Abantu benshi rero ibintu bakaziko ako, nuko gashobora kugwana n'inzoka mpaka kakayica uko yoba ingana kose.

Ubwo kubwo inyoni ziza cane bitim isambi ni inyoni zikunda kuba hantu mu mfunzo zegereye amazi zikunda kwiyoza, ubu unyene na zo ziriyoza zifata neza izi rero ni ni inyoni bitie umusambi ukoari zitatu ziri n'ubundi ziri ku rufunzo rih amazi ntizigira inyene ntizikunda kuba hantu hatari amazi ni zo bita imisambi.

Ubu rero n'ubwoko bw'inkende ziba mu mashamba, amashamba atandukanye amw'amwe yo mu Rwanda no mu Burundi, zikaba ar'inkende rero zinyeshamba, izi nkende zizwiho cane cane kugendera hamwe; gufashanya; zikagira n'amaranga mutima nk'ayabantu, rero izi nkende ziba mu mashamba zo ntizikunda kuza ah'abantu bari, zibera mw'ishamba ariko nyene n'inkende zikunda gufashanya cane, ziri mu giti zibera mu biti gutyo nyene.

Insatura ingurube yomwishamba, iyi ningurube yomwishamba, ingurube izi kwiruka cane. Ivyo ubona rero bitambitse ukwaribine namenyo yayo, nayo ikoresha nyene iriko irarya, ikunda kurya ivyatsi cane cane ariko ngo ntiyumva neza icizi irazi kubona gose ifise amaso akora cane ariko ngo amatwi ntakora cane.

Iyi rero bayita inuma, ariko inuma atari ziriya batunga muhira. Iyi ikaba ari inuma yomwishamba zazindi ziba mwishamba, ikaba izwi cane mukuguruka cane, ifise ubushobozi bwokuguruka cane, umuvuduko, iranyaruka cane, nimwe munyoni zinyaruka. Ihagaze mugiti rero niho zikunda guhagara imbere yuko ziguruka.

Inzovu hamwe numugabo ayifashe kumahambe bariko barakina. Umugabo ariko arakina n'inzovu ayifashe kumahembe mwishamba. Niki kiba arikibanza ciratiro abantu bagendamwo nyene kugira barabe inzovu, barabe nibindi bikoko. Uyu mugabo rero yahisemo kuyifata kumahembe nayo iriko iramuraba.

Kimwe mubikoko vyiza cane biba mwishamba citwa inkumbu gishaka kumera nkinkende ariko iyi ninkende yo mubundi bwoko bayita inkumbu mu Kirundi zikunda kuba cane mumashamba , amwe mumashamba wozisangamwo harimwo amashamba ari mu Rwanda nahandi no mu Burundi zirahari bazita Inkumbu ziba mwishamba nka kurya kw,Inkende .

Icobita igihuna urakizi? Iki n'igihuna, igihuna cakindi kivuga mw'ijoro, kigira amaso nk'ayinyabu ariko nyene kiraguruka, n'igihuna niko bacita, kiri mw'ishamba gikunda kugwa ku biti, ariko kiri mw'ishamba caguye hasi niho gihagaze ahantu mu vyatsi urabona ko kiri mw'ishamba nyene, ntigikunda kuja ah'abantu bari, bacita igihuna, n'ubwoko bw'inyoni bit' igihuna.

Iyi ni mpongo iri ikiriruka nka mwishamba ni igikoko kiba mw'ishamba kimeze nk'impene, ariko ciruka cane kizi kwiruka cane iki igikoko kitazi kurya iki ibindi bikoko ahubwo ico co kira ivyatsiari na yo mpamvu kenshi y gikunda kubirenganira mugasanga ibindi bikorako birakirya bakita impongo iriruka cane ku buryo uwogirangoyo irranaguruka.

Invu iri mumazi yasamye ifise amenya maremare amazi asa nkicatsi kibisi. Aya mazi rero aba yasushe nicatsi kibisi kucya kubera ibiti biba biri hirya nohino yayo. Iyi nvubu rero haboneka nagatwi kayo kamye gusa ifise akanwa kanini nyene yasamye.

Ubwoko bw'igikoko cimba imyobo kikarya ibiterwa, na cane cane bino biterwa bishorera mu kuzimu, harimwo ibiyoba, imyumbati, ibijumbu, n'amateke. Bakita Ifuku, kimba imyobo, kaba mu kuzimu.

Ubu unye n'ubwoko bw' imbeba zizi kwimba cane. Urabona izo nzara zayo, umuntu yagafashe ziranaryana. Uwo muntu nuko yagafashe nyene kaba karamuriye. Izo nzara kazikoresha iyo kariko karimba, kimba umwobo munini cane. N'ubwoko bw' imbeba nyene zimba cane imyobo zikagira ibinogo birebire rwose.

Iyi nimwene yanyoni ivuga mugatondo iyo hakeye, inyoni yambaye ikaravate nizinza, ariko sinibuka izina ryayo iyi nyoni ariko gusa ninyoni yomwishamba nyene zazindi zikunda kuvuga mugitondo iyo hakeye. Nakanyoni keza nubwo arigatoya gutyo kagira ijwi rirerire niko katuvyura, ukwo birikwose wamawumva kavuga mugitondo nkasakumi nimwe, nimwene utu tunyoni twomishamba.

Kwa kino giti rero hariko inyoni. inyoni yitwa ikukwe niko bayita ino nyoni ikunda kuvuga amasaha yo kumugoroba ikavuga amasaha yo mugitondo naho iravuga ,ivuga mugitondo ubundi no kumugoroba nico bita igikukwe. niyompamvu baba baca umugani ngo uwubonye inyange inyagiwe ayita igikukwe igikukwe baba bavuga ni iki.